Yes! parental involvement dey play big role for pikin schooling. if mama and papa show face for dia pikin education mata, e eye help de pikin do well for school. see as de tings dey work; first of all de pikin dey get beta school result if im parents dey involved. de pikin go pass very well. e go pass im exam very well. e go also get beta grade and e no go dey miss schoo. l anoda one be say de pikin go get good characters for school of im go behave well, im no go dey fight for school or cause wahala for you. e go get confidence and go like go school very well come beta relationships with teacher if parent dey talk with teacher, everybody go understand de pikin very well dey go explain to make im understand de pikin very well teacher go sabi how im go take help de pikin for class make im get good grades. de pikin go aim higher im go aim bigger; he go dey see im papa and mama value; he go dey see as im mama and papa dey value education, he go wan go higher, he go wan be beta person for dem. im go believe say if im fit make am. anoda one be say if you help pikin for schooling of parents help pikin for im schooling, he go get early learning help. if parent dey oh, dey read book with pikin form small de pkik go sabi read book and he go sabi count very well at early stage. so if im mama and papa put body for dia pikin education, e go make big difference. na strong support be dat. im pikin go dey dem go dey focus im wan make im mama and papa proud he no wan carry failure come house so e go dey read go dey read e go dey make sure sey, e no fight for school, e no go cause wahala, e go be good students for class e go be best in class cause say im mama and papa dey expect am with beta result, so he no wan fail dem. so parenting involvement parenting parental involvement go dey help for child schooling.